Bano bayina bye batunuulira ne babyetegereza bambadde engoye eza bbulu, omwami ataddeko akakoofiira ku mutwe n'omukyala. Beetegereza ebintu.

Guno mukka oguva mu luyiira lwe bookezza era ogulaba nga gwa bbulubbulu.

Omusajja ono andabikira ng'ayina ebintu by'ayiwa mu kibookisi muno, oba ddagala? Ku mikono gye asabiseeko ebyambalo ebimyu ebya kyenvu, ataddeko ekikoofiira, naye yennyini ataddeko eki ayambadde eki ekigoye ekiwanvu ekikoma biri bye yeesabise we bikoma. Andabikira ng'ali mu kibira oba ali mu ffaamu ye.

Abantu bali mu lyato baseeyeeya. Bonna bambadde obugoye obubaziyiza okugwa mu mazzi okubbira. Eryato liriko ebya kyenvu. Obugoye bwe bambadde bumyufu, obwo obubaziyiza okubbira n'obukoofiira bwe bambadde bumyufu. Balabika ba kibiina kimu!

Omuntu anyiga essimu okulaba ennyukuta okkubira omuntu era oba aweereza obubaka eri mikwano gye.

Omukyala omukyala akutte ku 'mashini', omukono gwe muddugavu, guliko eki ayambadde ekinyere ekyeru, waliwo olugoye olulimu ebya kyenvu n'ebya bbulu.

Emmotoka eya ttipa eyiwa ettaka emmotoka omutwe gwayo gwa kiragala waliwo ne ttulakita nayo nga ya kyenvu eyina ekijegere wansi ky'etambuza.

Luno lubalama amaato we gakuŋŋaanira; we wali n'ebizimbe ebisulwamu abantu b'oku lubalama.

Omusajja alabika nga muzannyi wa mizannyo. Ayasamye ng'alinga ayimba era ali mu ssaati nzirugavu. Ayina n'akagundi kano ak'omu bulago k'ataddemu era ku mutwe gwe ataddeko ekintu kiri mu kkala eya kyenvu n'eya kitaka naye sikitegeerekeka. Waali waliwo n'emiti, waliwo n'amasannyalaze.

Omuzungu asoma ekitabo. Ayina enviiri yazikola nga akaseppeewo, ataddeko ne gaalubindi. Ali mu ssaati ya kakobe ekitabo kya bbulu ky'asoma.

Ono omwami ono omwami atudde ku bigoma, ayambadde empale mmyufu n'ebigoma bimuli mu maaso kw'alinnye.